Spaina jamdi on je ɓe naftirta ɓe fista kuje jamdi ha mota, ko ha inji, be kuma ɓe ɗo naftira ɗum ɓe haɓɓira not, be kuma ɓedo naftira ɓe fistira not man fu.

Sare on be dammuɗe tati dammugal gotel ɗo mabbiti ɗiɗo ɗo maɓɓi be windo ma ɗo maɓɓi gefe majum to ma sare on ɗo maɓɓi ha yonde sare man ɗon lambatu je lawol diyam tokkata.

Ɓikkoi worɓe on ɗiɗi ɓeɗo dari, ɓeɗo ɓorni kare jompaji, ɓe ɗo lowi hifinereji goto ɗokamma ɗo wati habe nye makka siliva.

Jen on ɗo jeri ha ɗow ɗurowa. Sabulu man ɗum pat sabulu yiwugo on. Nɗa ɗon tura, ɗon luks, be fereji je inɗe majum burtai.

Boketi'on je ɓe waɗi be Sumpiti les majum, ɓe wati hore Pampo, ɓe ɗo naftira ɗum'on ɓe wata ndiyam ha der boketi majum, se ɓe mabbita hore Pampo man ndiya man ɗo wata ɗo rufa, ɓe jaɓa ha kofi ɓe yara, ko kuma ɓe naftira waɗa haje fere.

Yaadiji on, jei nyotaka, yaadiji worɓe on jei o sodata yara tela nyotina mo, warta kare, o ɓorna o vooɗa.

Gomna kano ganduje, kanko be bawo en mako ,be do hebbini hababal majum, be kuma rewbeji ,da don be sikiuriti en, be pat be do hebbini ha babal majum, himbe fere ma do dari ha dow gidan sama ha bawo.

Saare on je ɓe mahi timninga, ɓe ɗo penti saare majuum be penti melik kolo, wakkere fere, ɓe ɗo takki tiyis nda ɓe bobji yite nda bo ha nastugo varanda saare majuum be jamɗe be siteps damugal saare majum ɓalejuum, windoji ma mbalejum, chaka saare maima ɓe ɗo takki intalok be kuma leɗɗe fulawa ɗon dari ha chaka saare majuum.

Saare on mahinga, tinminga sare bene get sare majum ɓalejum on nda ha ɗakki sare majum ha yasi be leggal gefe man nyamo be nano pat be leɗɗe ha yasi sare man ndabo be pol waya ɗo dari ha younde sare majum, younde sare majum bo ɗon leddi be kuma va'utuggo nasta sare man tankinga be siminti.

Gas kuga on je ɓe naftata ha kicin ɓe defa nyamdu, gas man ɗon mari katene mai be kuma ɓe wawan ɓe naftira ɗum be lamtarki defira nyamdu, ha yeso majun ɗon ba firis on ɓe ɗo siga wula kusel, ko gortugal, ko kuma ɓe foynita nyamdu.

Dammugal saare on, get maajum ɗon maɓɓi, be kuma get maajum ɓe ɗo vinndi, vinndol jey himɓe rigakafi, vinndata haa yonnde saare.

Maadi jey ɓe mahi ammaa timminaka, ɓe ɗo viya ɗum onkompilited bildin, ndaa ɗo pat ɗo vanngi be katakooji jey ɓe naftorta ,ɓe timmita kuuɗe maadi maajum. Ndaa be kuma wakkere gotel junngo nyaamo katakooji ɗo waali haa sera mahol saare maajum.

Sare timminga ɓeɗo Penti Sare man pat be penti. Nda windo ɗido ha SSare majum, windoji man pat be jamɗee dammugal Sare man ma be jamɗee. Nda varanda man be tayis ɓeɗo tanki Caka Sare man bo be Sminti.

Ɓe watata nyamdu ɓe nyamo amma plet man do senditi geɓe tati geɓe gotel ɓe ɗo rufi marori be Ayaba tamsinga ha gefe ɗo bo be nyebbe definga gotel gefe manbo ɓe ɗo wadi stiw on be kuselji ha nder majum.

Leso on je ɓe tappata ha himɓe tappoɓe leseo, nda leso man ɓe tappi ɓe ɗo wallini leseo mal iri gotel mili kolo gotel kuma brawn pabdbo lese majum wala katifa, haa nder majum nda ɓe dirowa ha gefe, leshe be dowata ha sudu walugo on himbe walira ha do majum.

Durowaaji furutji on ha nder kondoji, furutji man daban daban, nda ɗon appul nda be ɗon goiva, appul man ɗon jei yelo be ret, nda bo be kujejii ɓe sigata appulji man basketji man jo ha nder shaago majum.

Nybbam wujugo on, je ɓe wujata haa ɓandu, be kuma hooto daada ɗo sanchi hoore maako, o ɗo sendi ɗum ɗiɗi bo o ɗo vakki ɓingel maako haa balawal maako.

Ɓikkion ɗiɗon ɓe ɗo do moori gaasa maɓɓe morɗi sitaayel bee kuma ɓe ɗo kali gaasa maɓɓe man bee kala fere popul ɓe ɗo moorii morɗi maɓɓe ɓe waati don kuje pawne feere ɓe waati haa chaka gaasa maɓɓe, ɓe ɗo waati bee bit haa wicco gaasa, pawni yeeso maɓɓe bee gooto ɗo vakki gooto.

Debbo on ɗo dari oɗo ɓorni kare ɓalejum, bekuma fulawaju danejum ha bandu mako ha kare majum, nda otakki lalle ha kolel mako, nda bekuma ɗo wati sarka ha dande mako nda ɗon leggal fere ha sera mahol majum.

Ejimmmingo bedo penti sare majum be penti danejum be baleji damgal sare mamma baleji muɗum daibe glas dabe dum pirat fere dokkidiga dow banu ha jippiti dabo be sare man pabbe do wadi interlog bogejum melkolo be sh.

Koromje on jei be resata ha paalo, jei faunu go paalo jei himɓe naftirta jooda hatotton be kuma do mari kuccinji.

Jus on je yarugo, amma jus man ɓe wadi ɗum don be furut ha'ha kwali jus man ɗon je abarba ɗon je lemu, don be kuma fere ha sira majum.

Chago on je ɓe sorrata kare ɓornugo, be kuma hulaji nda kare majum ɓeɗo ɓili ha babal ɓillugo kare, hulaji mamma ɓeɗo ɓili ɗi ha babal ɓe ɓila ta hula ji ha dou jamɗeji maji.

Ɗoo ɗebbo oɗo joɗi. Oɗo wati ves ballejum oɗo mori hore mako be mobe sitayel. Oɗo waɗi makop. Oɗo wati bo peli be watta fiksinɗo nels. Oɗo ruffiti gasa mako ha bawo. Be kuma oɗo waɗi pakin littiɗum man ha chaka hore.

Saare jey ɓe mahi ammaa timmi naaka ,ɓe wanni ɗum pulasta. Nda be kuma dammuɗeeji njamdi be kuma winndooji njamndi. Caka saare man pat katakooji, ɗon rufi be kuma leddi boɗeejum, nda kurannga ɗon dari, haa geefe mahol saare maajum.

Ɓiɗɗo debbo on o ɗo waati kare ɓe vi'ata abaaya, kare maajum pat ɓaleejum, bee gele maako ɓaleejum. O ɗo waati kuuje junngo jey ɓe fawnirta ha junngo, bee kuma o ɗo ɓamti junngo maako. Koolel maako ɗiɗi alaama selfi, O ɗo waɗi sitaayel keenan ɓe hoosi mo hooto.

Sarkaje on je debbo faunerta ha da nde mako, sarkaje man wari be letas, ɗon em, ɗon si, ɗon vi, ɗon es, d ɗon o, ɗon bi, indejiji fere fere.